Zinzuchi zibusile muchifo chidwela zindi ziliko zimoni zingali zindi ziliko zimoni zidambi ziliko mapapalilo genjawulo bundi bupapalilo bujeke bundi bukulu.

Umukasi agwatile ibulawuzi imali asanyukile nga ubonako gumunwa gwongene ni gameno ni zimwanyi zili imaso iwewe ni kikoola kili imaso iwewe, inyuma iwewe iliyo bunyasi.

Umukasi aboya lizune agwatile ikoti, agwatile ibulawuzi ni mpale inyuma wewe iliyo imafulu iliyo imukasi gundi inyuma wewe, imaaso abayo zinanasi negamabondi.

Bakolomojo bimikile mulayini bandi bibimbile bileesu bandi baboyele kumitwe bandi bagwatile binyele mumilo inyuma wawe iliyo binyele yabayo ni bisaala bibyoma

inzu yelitaka iliko mudyango nigamadinisa gezimbawo kumukono munyelezi kuliko ilanji iwanga mumaso genzu iliyo bunyasi abawo chifatalayiza kuliko binayu byabulaka abawo chisaala kumukono munyelezi abawo enzu inyuma wenzu abawo inzu jindi kutulo kwenzu abawo bisaala

Biselo batako binyasi kungaji bili bibili babikozesa bisala kubiboya. Imaso webiselo byene iliyo ingoko yimikile'yo. Inyuma wekisello kyekabili iliyo kabawo kesi zingoko zililamo bilyo ninyuma we biselo iliyo bisala.

i'motoka i'li kunzila ku'mukono mu'nyelezi i'liyo baatu i'liyo ba'seze nu'mukasi e'liyo u'museza a'sudile madote ku'gaali ku'tulo ku'mukono mu'nyelezi e'liyo zi'sekele ku'mukono mu'laayi e'liyo kyi'saala i'liyo i'nzu i'liyo nu'mu'seza ali'kupiki e'liyo numu'seza a'sudile madote

inzila ili mukyibila kuliko busa imotoka indwela mulimo bisaala bigaali byayipanga adwela iliwo zikungu imaaso kawo kyizizana kyiliyo ninyuma yene

Silingi zili mu layini, kasoke ka lukumi, kekabili ke kumibili, kekadatu ke gumutwalo, kekane ke gimitwalo gitano, babutele adwena, enyuma yawe eliyo buntu bumasamasa

Baseza ni bakasi bikaale mu mato bandi bimikile bandi bali asi mumezi baboyele gimigosi mumezi nijindi baboyele ku mato. Bandi baboyele inyuma. Iliwo gamato gabili bandi bali kukwesela inyuma

Umukasi aboyele chitambala kumutwe aboyele ni leesu ali mugunda awambile chisili alikulima ali kwaga bitu byewe mugunda inyuma wewe iliyo bisaala iliyo ni zinzu

baseza ni bakasi bemikile umuseza aliko awambisa umukasi bitu mukono umuseza gundi asudile mezi asudile nisoda bandi basilile idani inyuma iwawe iliyo imotoka umukasi gundi asudile matofu kumutwe gundi asudile mukono

Bakana badatu bali kunzila basudile zibaafu kumutwe bandi basutile musenyu kumukono mulayi iliyo musenyu ni kumukono munyeleze kuliko kisaala kyebatemako kuliko busala bujeke jeke obu, abako musenyu ni maso iliyo busaala.

Zinzuki zubusile hadwela zili kuchisaala chisaala chiliko zinayu zenjawulo zilangi zenjawulo inyuma yene ye bisaala nayo iliyo zilangi zenjawulo

Silingi za uganda zisoka zili mutwalo zekabiri zili lukumi zekadatu zili mitwalo jibiri zekane zili kumitano nenga zili muzilangi zejawulo

Baseza babili bikale bagwatile zingubo zimali gundi ubonako mulu galeya nilizune ulibonako limali gundi asilile idani gundi asilile imaso iliwo buwaya iliwo ni kyisiki imaso

Umuseza agwatile obolo embesemu akusindika egali emaso ewewe eliyo emotoka ninyuma ewewe eliyo emotoka nimaso eliwo enzu bawandikako bigambo

Inzu iye bibawo, kuntulo kuliko iye gamatofaali mulimo imbizi mugati yatusire gumunwa yanze, gumunwa guliko bulowo ni gamakutu gabonekele mo bituri bibaawo byene bakubbako jjimisumali

Baseza bane bali mukyisawe balikudima kutulo kwechisawe kuliyo bwana bugeke bukana ni businde habayo zinzu habayo bisaala habayo bisaala bye gamasanyalaze habayo zingubo imaso hesi baseza bene bali michisawe habayo umukana ahambile mikono inyuma

Zinzu zingali mulimo inzila, inzila iliko zimotoka, ilimo zipikipiki, ilimo batu, ilimu zinzu ze zilangi zenjawulo, mulimo bisala, mulimo ne zikunku.

Basiya babili gundi emikile kubibawo isi batundila zingeni, aliwo biselo, aliwo zingeni bafumitilemo bisala ,aliwo ugundi asudile isawu agwatile zingubo zimali inyuma wewe iliyo bisala.

Umuseza awambile egali, aboyeleko zinyanya, aboyeleko mikyugwa enyuma ewewe eliyo kitundubaale, ni enyuma ewewe habayo enzu ye gamatofali kuliko lindinisa lidwena emaaso ewewe eliyo kisiki emaaso.

zikafu zibili iliho jindi bajiboyele jindi ili busa wo kumukono mulayi iliwo inzu yelitaka iliwo jindi bachikumaliliza abawo ingoko ikudya bunyasi inyuma yenzu nizikafu ni zisekele zegamadote yebisaala nengo aliwo bunyasi

chipande chilikwolesana lelisomelo shili mulangi iwanga imbesemu nizilangi zindi inyuma wechipande iliyo zisekele iliyo zinzu iliyo nibisaala

Abantu bali mumenzi, inyuma iwawe iliyo gabale ate nundi iliyo gamezi inyuma iliyo ganayu ga blaka mabamu nu'museza ati agwatile ikoti agwatile isweta imwanga iliko biwandiko